Ookwandambi odho omitse dhanafaalama oshoka aanafalama otaya landitha ookwandambi, yo taya landitha wo oonyama koongeshefa ndhoka oonene dhokulandutha oonyama. Ohadhi eta wo omahini ngoka aanafalama tayali nomazimo gawo oshowo okulanditha. Ohadhi gandja wo uuhoho mbono hawu meneke iikunomwa yanafaalama.

Iingulu oombyoka aanafaalama yewete kutya iiwanawa okutekula oshoka otaya longitha iingulu mbyoka yina omwenyo noshowo oonyama koositola oonene ndhokulanditha oonyama . Aanafaalama taya landitha woo uungulwena kwaamboka ya hala woo okutameka oongeshefa dhawo ,tayi imonenemo iiyemo.

Oohi odho oonzo dhoshilongo noyendji oye hole okulya onyama yohi oshoka oya talikako aniwa kutya oyi na uundjolowele. Oshilongo oha shi vulu wo okulanditha oohi kiilongo iikwawo yopuushinda tashi mono ko iimaliwa oyindji lyo eliko lyoshilongo tali yi pombanda.

Oohi odho oonzo dhoshilongo naantu oyendji oye hole oku lya onyama yoohi oshoka anuwa oyina uukolele yo oyina uundjolowele kolutu. Oyendji otaya kwata oohi nomalalakano goku kalanditha yiimonenemo iiyemo. Oshilongo oha shivulu wo oku landithapo oohi iye kiilongo yopushiinda lyo eliko lyoshilongo tali hedha pombanda.

Aanafaalama oyendji oyehole okukuna iiyimati mbyoka yomatama. Omatama ohaga liwa monyama ngoka haga towaleke onyama nawanawa noyendji oyehole okugalya omayihu oshoka oge na uukolele. Oyendji otaya landitha omatama kiitopolwa yi ili noyi ili yo taya imonene mo iiyemo.

Okumuna ondjuhwa oondjuhwa okwa talikako ongeshefa ndjoka tayi ningi oshimaliwa, aanafaalama yoondjuhwa otaya landitha koongeshefa ndhoka tadhi landitha onyama nenge omayi yo taya imonenemo iiyemo.

Okwandambi odho omutse gwanafalama. Aanafalama otaya landithapo okwandambi , taya landitha onyama kongeshefa dhoka onene dho kulanditha onyama, aanafalama taya pewa wo uuhoho kokwandambi mboka taya longitha okutula momapya gawo opo ya meneke iilikolonwa yawo yomo mapya.

Oohi odho eliko lyoshilongo. Aantu oyendji oye hole okulya onyama yohi, oshoka anuwa oyi na uundjolowele. Oyendji otaya landitha wo oohi kooha nooha dhuuyuni, opo yi imonene mo iiyemo yo ya vule wo okulanda iipumbiwa yimwe ya gwedhwa po.

Uuna shiyenga shanangombe ega dhenga nawa pevi, aanafaalama otaya longitha omambakumbaku opo yapulule omapya gawo, nokonima yamana okupulula taya kunu, ohaya tegelele nduno eteyo ngele oyali yakuna nokuli iilya otaya longitha natango omambakumbaku opo gavule okuyungula iilya yawo mbyoka yo yavule okuyi siikilila miigadhi.

Iigandhi oyo mbyoka hayi longithwa okupungula iilya unene kAawambo. Uuna ya mana okuteya nokuyungula ohaa ka siikilila nduno iilya yawo miigandhi. Oshigandhi tashi kolongwa tango, opo nawa mu tulwe iilya, sho tashi hotwa nduno komulungo, opo nawa ku tulwe okahaka hoka haka kala ka gamena ko.

Iigandhi oyo mbyoka Aawambo ya tala ko kutya oyo oompungulilo dhiilya yawo konima yeteyo. Uuna ya mana okuteya oha ya kolonga nduno iigandhi ta ya tula mo iilya yawo. Tashi patwa nawa sha hotwa komulungu hono nokonima ohashi kumbilwa oluhaka ndoka ha lu tentekwa ko, ta lu kala nduno olo lwa siikila ko.

Ota tu popi Kahenge, ondjamba oshinamwenyo shono oshinankondo tashi teya omiti pethimbo lyomukithi gwa liko omudhigu goCorona osha li tashi tupe epumba ndyono lya li tali tu keelele komukithi nguka ashike olyali tali longo moshili, aantu oyali tayi ikeelele noya hupu hewa.

Una shiyenga shaNangombe yega dhenga naw pevi aantu oha ningi nawa oonete dhawo yaka yule oohi. Opo nduno aantu taya kwata oohi dhawo dhono haya li onyama. Noyendji taye dhi landitha woo pomahala giili nogiili opo yi imonene mo iisimpo. Yoya vule oku ilandela oompumbwe dhawo dhimwe dha gwedhwapo.

Oohi odho oonzo dhoshilongo, oshilongo ohashi vulu shilandithapo oohi kiilongo yopuushinda lyonduno eliko lyoshilongo taliyi kombanda aantu oyendji oyehole okutya onyama yoohi oshoka oyina uukolele no hayi gandja woo uundjolowele kolutu lwomuntu.

Momakuti osho wo mEtosha lyaNamibia otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji: oongolo, oonduli, oomenye nosho tuu mbyoka tayi nana wo aatalelelipo. Aantu otaya zi kiilongo yawo oyendjiyendji opo ye ye ya talele po iiyamakuti mbyoka yeyi mone nokuyi tseya tashi hedhitha wo eliko lyoshilongo pombanda.

Oohi odho oonzo dhoshilongo, noyendji oye hole okulya onyama yohi oshoka oya talika ko kutya oyi na uukolele noyi na wo uundjolowele. Aantu uuna ya yula oohi odhindji, ohaya landitha kiitopolwa niitopolwa opo yamonemo iiyemo opo yavule okwiikwathela moompumbwe dhimwe ishewe.

Omeya ogo omwenyo ogo tatu nu esiku nesiku, ogo wo tatu yogitha iikulya yetu uuna tatu longekidha opo twaaha kwatwe koombahiteli tse tukale niikulya yina uundjolowele. Omeya ogo wo tatu iyogo komalutu, go ogo wo tatu yogitha oonguwo dhetu opo dhikale dhayela.

Omeya ogo omwenyo nuuna tatu longekidha iikulya oha tuyi yogo nomeya opo yi kale yi na uundjolowele, omeya ogo wo ta tunu kehe esiku, omeya otatu iyogitha wo komalutu opo tukale nomalutu ge na uukolele tatu yogo wo oonguwo dhetu nokeshe tu shoka tatu longitha nomeya.

Oonkwandambi odho omutse gwaanafaalama .Oongombe ohadhipe aanafaalama uuhoho mboka taya tula miimeno opo yimene nawa. Ohadhi pe wo aanafalama onyama ndjoka taya vulu okulya nokulanditha yiimonenemo iiyemo, otadhi gandja wo omahini ngono taga vulu oku landithwa yo aanafaalama taya likolamo iiyemo.

Oonete dhoku yula oohi odha ndulukwapo kaantu yoyene. Etayedhi tula nduno momeya mono etaya yulu oohi dhawo odhindji. Ndhoka taya li onga onyama ndjoka ya talikako yina uundjolowele. Yamwe tayedhi landithapo woo komahala gi ili no gi ili opo yavule oku imonena mo iiyemo. Yo yi imonena woo oompumbwe dhimwe.

Oohi odho onzoo dhoshilongo. Nu una dha yulwa onyama yawo ndjoka ya tali kako kutya oyina uukolele no hayi gandja uundjolowele molutu. Taa vulu wo okudhi landitha po kiilongo niilongo. Oshowo kiitopolwa niitopolwa . Opo ya vule oku imonena mo iiyemo ya lande iipumbiwa iikwawo.

Moshilongo noshowo metosha lyoshilongo otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji oongolo oomenye nosho tuu .Oyo yimwe yomwa mbyoka tayi nana aatalelipo. Oyendji otaya mbomboloka kiilongo yawo tayeya oku tala iinamwenyo mbyoka yo uuna yeya moshilongo muno eliko lyoshilongo ohali hedha pombanda.

Oonete dhokuyuya oohi, oha dhi ndulukwapo kaantu yoyene. Oha ye dhitegeke momeya moka, eta ya yulu oohi odhindji. Oohi oha yedhilongitha okulya, onga onyama ndjoka yina uukololele, noyendji oha ye dhi landitha po komahala giili noku ili opo yamone iiyemo yiikwathele moompumbwe dhawo.

Oohi odho onzo yoshilongo. Oshilongo oha shi kwata oohi odhindji, ndhoka ha shi landitha kondje yiilongo osho woo kiishiindalongo, sho tashi monoko nduno iimaliwa opo eliko lyoshilongo li ye pombanda. Aantu oyendji oyehole woo okulya oohi, oshoka onyama yohi oya talikako yi na uukolele molutu lomuntu.

Momakuti noshowo mEtosha lya Namibia otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji oongolo, oonduli, oosino nosho tuu. Mbyoka hayi nana aatalelipo oshoka oyendji oya hala oku yi mona nomeho noku yi tseya. Nuuna nduno aatalelipo yeya okuyi tala noku yi tseya, ohashi enditha eliko lyoshilongo pombanda.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikwamboga uuna eteyo lyiikwamboga lya thika ohaya teya noku kalya naakwanezimo yawo noyendji ohayeyi landitha po kaanangeshefa aanene moka hayi imonene mo iiyemo yo etayi ikwathele moompumbwe dhimwe.

Oohi odho oonzo dhoshilongo noyendji oye hole okulya onyama yohi oshoka oyi na uundjolowele. Oyendji ngele yakwata oohi oha ye dhi landitha po kaantu kiitipolwa niitopolwa opo yi imonenemo iiyemo yo ye yi longithe okulanda oompumbwe dhawo dhimwe dha gwedhwa po.

Uuna aantu yakwata oohi, ohadhi vulu oku liwa onga onyama, oshoka oya talika ko onga yina uukolele tayi gandja uundjolowele kolutu. Aantu ohaa vulu oku landitha oohi dhoka kiitopolwa niitopolwa yuuyuni , yo yavule okwiimonena mo iiyemo ,yalande woo oompumbwe dhawo dhimwe.

Mokati koshilongo otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji yimwe yomuyo oyo onduli. Otatu popi onduli yokananathingo. Yamwe yomuyo nokuli yokiilongo yimwe inaye yi mona nale. Ohayi nana nduno aatalelipo, opo ye ye ye yi tseye ngaashi ye yi tala momathano, oya hala nduno okuyi mona tayi inyenge kolutu kokwene. Shika ohashi humitha wo eliko lyoshilongo pombanda.

Aanafaalama oyendji oyena oonewewe, newewe ta landithwa po kaanafaalama yamwe yamone mo iiyemo, newewe oha vulu woo oku e ta po uuhoho mboka aanafaalama taya tula momapya gawo, osho woo onyama yanewewe ohaya vulu oku yilya nomazimo gawo, yo taya vulu woo okuyi landitha po koositola shoonyama yo taya mono iiyemo.

Ehumokomeho sho lyeya mokati kaantu. Oya tameke oku nduluka po omahala gawo omawanawa gokulila noku nwina. Uukunwa tawu landithwa momahala muka wa talala nawa. Muna iipundi niitafula yayela yoshinanena. Tamu telekwa wo iikulya ya dhogekeka mbyoka tayi tokola elaka.

MEtosha lyaNamibia otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji mono mwa kwatelwa oongolo nosho tuu. Oongolo otadhi nana aatalelipo. Aantu shi taye ya moshilongo ye ye ye dhi tale mbono kaaye dhi shi, otaya etelele shoka shu uthwa ya gandje po sho osho tashi humitha eliko lyoshilongo pombanda.

Uuna Shiyenga shaNangombe e ga dhenga nawa pevi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo nokonima ya pulula taya kunu oombuto dhawo nuuna ngele yali ya kuna iilya ohaya longitha omambakumbaku okuyungula iilya opo ya vule okuyipunga moompungulilo dhawo.

Oohi odho oonzo dhoshilongo uuna oshilongo shalanditha oohi kiilongo yimwe ano eliko lyoshilongo otali yi pombanda. Aantu otaya li woo oohi onga onyama ndjoka yatalikwako kutya oyina uundjolowele yo ohayi eta uukolele moluto nokayina nande okauvu kasha taka eta molutu.

Okumuna koondjuhwa kokwene oshinima lela shina ongushu ,oshoka aanafaalama yoondjuhwa otaya landitha omayi goondjuhwa ,taya landitha woo oondjuhwa dho dhene nuuyuhwena woo kwaamboka yahala oku kamuna . Otaya landitha woo onyama ndjono taya landitha koositola oonene dhoku landitha oonyama nosho tuu.

Aanafaalama oyena iikunino yiiyimati oyindji. Oyena iiyimati mbyono ya mena nee ndele tayi tulako iiyimati iikulya. Aanafaalama ohaya li naakwanezimo yawo. Aanafaalama taya vulu oku landitha komahala gi ili nogi ili opo yavule oku imonenamo iiyemo.

Pethimbo lyomukithi omudhigu gwaliko gwocorona aantu oyali taya longitha epupa lyaKahenge. Aantu oyali tayi itisinine nalyo, opo yi ikelele komukithi omudhigu gwali tagu dhipaga aantu. Ashike olyali lyakwathele ano ondjamba mokati ketu oyina oshilonga shasimana.

Aanafalama oyendji otaya kunu iiyimati yomaludhi ogendji nuuna nduno iiyimati yawo yapya yaadha eteyo ohaya teya nduno noku kalya naakwanezimo yawo. Oyendji ohaya landitha kaanangeshefa aanene, opo yi imonene mo iiyemo yavule oku ikwathela oompumbwe dhawo dhimwe dhagwedhwa po.

Uuna shiyenga shanangombe ega dhenga nawa pevi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo, taya kunu nduno iilikolomwa yawo mbyoka mwakwatelwa iilya nokonima eteyo lyoilya lyathika aantu ohaya yungula iilya mbino nomambakumbaku nokonima otaya vulu okuyi siikilila.

Oonkwandambi odho omutse gomunafalama kehe. Otadhi etele omunafalama omahini nosho wo oonyama, ndjoka taya vulu oku yilya yoyene nomazimo gawo noku landitha wo ya monemo iiyemo. Oonkwandambi tadhi eta woo uuhoho mboka nduno aanafalama haya tula momapya gawo opo ya meneke iimeno yawo yomomapya.

Oohi odho onzo yoshilongo no yendji oye hole okulya onyama yohi oshoka oyina uukolele no kugandja uundjolowele. Uuna oyendji taya kwata oohi ohaye dhi landithapo kiitopolwa yokokule nokokule opo nduno tayi monene mo iiyemo opo ya vule okwiikwathela moompumbwe dhawo dhilwe.

Oohi odho oonzo dhoshilongo noyendji oye hole okulya onyama yohi oshoka odhina uukolele, yo oyina uundjolowele. Oyendji ota ya landitha oohi komahala gi ili, nogi ili osho woo kaantu ya yooloka. Opo yi imonene mo iiyemo noya vule okulanda natango iipumbiwa yawo yimwe yomoonkalamwenyo dhawo.

Oohi odho eliko, noonzo dhoshilongo. Uuna aantu ya ye wula oohi. Oha ye dhi li onga onyama. Ano dha tali wa ko kutya odhina uukolele, odhina uundjolowele molutu. Aantu otaya vulu oku landitha oohi dhono, kiilongo niilongo osho woo kiitopolwa niitopolwa ,taya imonene mo iisipo yawo .

Sho nduno uuyuni wahumukomeho opwandulukwa wo omahala omawanawa ngoka gokukuutumba, gokulila nogokunwina. Omahala ngono oga ngungumana gagundjila ombepo tayi pepe nawa, opo nee twaadha mpono aantu yakuutumba puutafula wawo nuupundi woshinanena taya nu nokulya oonlya dhawo.

Oohi odho oonzo dhoshilongo. Ohadhi vulu oku liwa onga onyama ndjoka ya talika ko kutya ombwanawa noyi na uukolele.

Mboka ya muna iingulu otaaya likola mo sha oshoka uuna iingulu yawo ya vala uungulwena mbono ohaa vulu okulanditha po uungulwena kwaamboka woo ya hala okutota oongeshefa dhiingulu. Taya vulu woo okulanditha iingulu onga yi na omwenyo kaanangeshefa oyaakwawo nokulanditha woo onyama yoshingulu kwaamboka yena oongeshefa dhokulanditha onyama.

Una shi yenga shanangombe yega dhenga nawa pevi , aanafalama oha longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo eta kunu nduno oombuto dhawo. Nokunima yakuna nde tameneke tashiya peteyo unene ngele ya kunine iilya ohaya longitha omambakumbaku opo geye ga yungule Iilya mbwoka noya vule okuyi sikilila .

Omeya ogo omwenyo. Otage tu kwathele okunwa. Omeya tage tu kwathele opo tu yoge iitelekwa yetu nenge iikulyayetu, tayi kala yi na uundjolowele tse twaa kwatwe koombahiteli. Omeya otatu giiyigo wo komalutu, tatu ga yogitha wo oonguwo dhetu niilongithomwa yetu ayihe yesiku mbyo hatu longitha.

Momaudhano ogendji nomomainyanyudho ogendji omuna ethigathano ndoka hali ithanwa ethigathano lyuuthanguthangu. Ano methigathano lyuuthanguthangu omo moka aapyokoki naadhewuki nawa haya kayila uuthanguthangu mboka. Haya kutha ombinga e taya tondoka iinano mbyoka ya uthwa, nangoka a thiki tango moshinano shoka sha uthwa ta kala omusindani omunelago ngoka ta pewa omapapa ge.

Oohi odho eliko lyoshilongo, aantu ohaya li oohi onga onyama oshoka odha ta li ka ko kutya odhina uundjolowele. Oohi oha dhi vulu wo okulandithwa kiilongo niilongo nenge kiitopolwa yimwe yi li kokule opo nduno aantu yavule oku imonena mo iiyemo.

Iiyamakuti oyindji ngaashi oonduli, oha yi nana aatalelipo, ye ye moshilongo, oshoka yamwe ina ye yi mona nale, yo ka ye yi na kiilingo yawo. Oha ye ya nduno moshilongo, ta ya futu nduno shoka tashi pulwa opo ya tale iinamwenyo mbyo. Shika oha shi eta shi fale eliko lyoshilongo pombanda.

Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi ngoka hatu vulu okulanditha koyendji yo taya ka itendulila mo uuyuhwena ya mone mo oondjuhwa odhindji yo ye dhi mune. Oondjuhwa ohadhi tu pe wo onyama nolundji ohatu vulu tu dhi mune odhindji e tatu dhi landitha po tadhi tu pe iiyemo oyindji wo.

Sho Aawambo ya simaneka uunshitwe ohaya longitha wo oohi ndhoka hadhi etwa komeya guunshitwe onga omweelelo noshowo okulanditha ya mone mo iiyemo. Ohaye dhi kwatitha oonete ndhoka hadhi longithwa haku tiwa oonete dhokukwata oohi, taya kwata oohi dhawo taya li onga omweelelo nenge onga iikulya nokulanditha wo ya mone mo iiyemo yawo mpaka naampeyaka.

Otatupopi kahenge, ondjamba mupawula shihwa ano oshinamwenyo shoka oshinankondonkondo, sho shene oshina mbili ashike ngele oweshi dhananene ohashi vulika ngaa mukakale mwiidhenga mumwe nasho.

Aantu oyendji oye li monangeshefa yokumuna iingulu. Iingulu yo yene oya simana oshoka aantu oyendji ohaya vulu okuyi landithapo kaanangeshefa aakwawo yi na omwenyo, oyendji taye yi dhipaga wo onyama ndjoka taya shingitha yo ya monemo iiyemo yiikwathele ishewe noompumbwe oonkwawo.

Oondjuhwa odho dhimwe ndhoka ombwaanawa okumuna noongeshefa yadho odha talika ko hadhi endelele. Aanangeshefa ohaya vulu okulanditha omayi goondjuhwa kuyamwe, taya landitha wo oondjuhwa dhi na omwenyo nenge uuyuhwena kwaamboka ya hala okutota oongeshefa dhawo noshowo onyama.

Okumuna oondjuhwa okwa talikako onga omukalo ngoka ongeshefa tayi endelele methimbo lyongaashingeyi. Aantu ohaya landitha nduno omayi taya landithawo oondjuhwa dhomwenyo naandjokawo ya pya nenge onyama kaantu yamwe yiili yo taya ilikolelemo nduno iiyemo yawo yo tayi ikwathele mpaka nampeyaka.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi ogendji ngoka aantu ha ya vulu okulanditha, ta dhi tendula wo uuyuhwena mbono hawu vulu wo okulandithwa kwaambono ya hala okuninga oongeshefa dhawo dhoku muna oondjuhwa. Oondjuhwa odhi na wo onyama ndjoka hayi vulu okuliwa osho wo okulandithwa koongeshefa oonene ndhoka ha dhi landitha onyama.

Oonkwandambi odha simana noonkondo. Ohadhi tu kwathele onyama. Tadhi tukwathele wo omahini. Oonkwandambi odho ngaa hadhi tweetele uuhoho mboka hatu longitha opo tu meneke iilikolomwa yetu yomomapya. Ohatu vulu wo tudhi landithe po kaantu yi ili noyi ili eta tu imonene mo iiyemo natango.

Oonyanga ohadhi longithwa okuteleka iikulya. Ohayi kutha mo oluho moshelelwa oshoka oyina ezimba lina oonkondo. Aawambo ohaye yilongitha ongaa omuti gokupanga omasikisha hayi tulwa momeya omapyu eteyi nyukumine nayo.

Momagumbo ngono gomoondoolopa ga huma komeho, oto adha mo iitaafula mbyoka hayi telekelwa ya yela nawa. Pu na uumeno wu li muupoto wawo wa ziza nawa, iiyimati yomaludhi ogendji noshowo iilongithomwa ayihe yokutelekitha yi li po ya pakelwa nawa.

Omahala goshinanena taga adhika moondoolopa dhayooloka , omo moka muna iipundi yomatyofa , iitaafula yoshinanena mpoka aantu haya vulu okukuutumba nookuume kayo , taya li nokunwa iikulya yawo , yo taya inyanyudhile pamwe.

Uuna Shiyenga shaNangombe ega dhenga pevi nawa, aawambo ohaya pulula momapya gawo, taya longitha nduno omambakumbaku. Embakumbaku tali lyatawuka mo mepya mono ndele e tali galagula mo nawa, aawambo taya tula mo oombuto taya longo iilya yawo. Pethimbo mpeya shampa ya mana oku teya iilya yawo tayi yi molupale natango omambakumbaku ogo ngaa hage ya ga tatule iilya mbyono tage yi yungula, opo nawa yi vule oku siikilila miigandhi.

Uuna shiyenga shanangombe ye ga dhenge pevi, oha tu ipyakidhile nuuna faalama. Moka ha tu kala tuna omambakumbaku ha geya ge ye ga tatule omapya, tse tu kune mo, tu mone iiyemo yetu. Omambakumbaku go gene oga simana, ota ge tu kwathele oku tu pululila no sho wo oku yungula iilya yetu uuna twa ka mana okuteya.

Onete dhoku tega oohi odhoka hadhi ndulukwapo kaantu. Ohadhi tulwa ne nduno momeya noku yula oohi odhindji. Dhoka aantu haya vulu oku longitha onga onyama na yamwe taye dhi landitha po opo yi imonene mo iiyemo oyindji yaka landithe iipumbiwa yawo yimwe.

Ondjuhwa dhodhene odha talikako onga olyo eliko lyaantu. Aantu ohaa vulu oku dhilanditha po dhina omwenyo, taya landitha kaanangeshefa mboka yahala oku kedhi muna. Ohadhi kwathele wo omayi ngoka haga vulu wo okulandithwa. Nonyama wo ndjoka ombwanawa hayi vulu oku liwa noyendji ta ye yilanditha wo.

Uuna shiyenga sha nangombe yega dhenga nawa pevi ohayi etelele oohi dhoka dhefundja. Aantu ohaya nduluka po nee oonete dhawo dhoka dhokukwata oohi. Taye dhi tata nee nawanawa, taye dhi tegeke nee yedhi tula momadhiya mono nenge pamwe momilonga mono taya vulu okukwata oohi nomoondama. Oohi tadhi yimo nduno, aantu taya kwata oohi dhawo taye dhi longitha okulya omweelo, noshowo okukalanditha ya mone mo iiyemo yimwe.

Uuna shiyenga shanangombe ega dhenga nawa pevi, aanafalama ohaa longitha omambakumbaku mokupulula omapya gawo. Taa kunumo oombuto dhawo nokudhi meneka taa helele. Nokonima nduno yeteyo uunene ngaashi lyiilya, ohaa longitha omambakumbaku ngoka opo ga yungulepo iilya yo ya vule okuyi sikilila moompungulilo.

Oshikulya shono shomboga osha talika ko shina oonkondo sho oshomuthigululwakalo guli mondjila nongele owa gwedha ko ihe okanyama pooha oshili nena iikulya ya tokola elaka monale oshali sha talikako onga osho oshikulya dhingi mokati kiikulya ayihe yOshiwambo.

Pethimbo Nashenga shaNangombe ega dhenga nawa pevi aanafalama ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule omavi ngoka gomo mapya gawo, uuna mbakumbaku a pululapo aanafalama taya kunu po nduno iilya yawo tayi mene tayi helelwa. Na una yakamana okuteya ohaya longitha omambakumbaku ngoka okuyungulapo iilya yawo mbyoka opo yeyi sikilile.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomolumuno moka aantu oyendji ya ninga ongeshefa dhawo. Ohaye dhi muna noku landitha omayi goondjuhwa kaantu oya kwawo. Ta landitha wo oondjuhwa nenge uuyuhwena kwaamboka ya hala oku ka muna dhawo. Nolundji oha yedhi li wo onga onyama oshoka odhina onyama ndjoka ya talikako ombwambwambwa.

Oohi odho onzo yeliko lyoshilongo. Otadhi kwathele okuliwa onga onyama, oshoka odha talika ko kutya oohi odhi na uundjolowele. Ohadhi vulu okulandithwa kiilongo niilongo nenge kaantu yokooha nooha dhuuyuni, aantu taya vulu nduno okuimonena mo iiyemo yawo ya lande iipumbiwa yilwe.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ngoka gombuga ano mombuga mono omo tamu adhika unene oondundu ndhoka dho mamanya tamu adhika woo omiti ndhoka dhafa dha pumba unene pokati kaantu ,mo omo moka hamu kala uunamwenyo mboka wuuyamakuti mboka kawu hole no ihawu vulu unene okukala wa hedha po pepi naantu.

Shiyenga shaNangombe pethimbo e ga dhenga pevi, aantu ohaya pulula nomambakumbaku momapya gawo, taya kunu oombuto dhomaludhi ogendji moka mwa kwatelwa iilya nokonima iilya ya teywa ohayi tulwa pomalupale e tayi yungulwa nduno nomambakumbaku. Omambakumbaku otaga kwathele aanafaalama oyendji.

Momakuti noshowo oshilongo shaNamibia mEtosha mono ota mu adhika iinamwenyo nenge iiyamakuti yomaludhi ogendji mbyoka hayi nana aatalelipo shimwe osho hakuti wa onduli yokananethingo. Onduli oshinamwenyo oshinambili ano oshinamwenyo shono iha shi hindi sho ina shi nika unene oshiponga.

Ongalangombe oshiyamakuti shoka hashi adhika unene momakuti moka, ongaashi moshilongo shetu ohashi adhika ngaa koombinga dhokEtosha nosho tuu. Shoshene oshinamwenyo shoka oshinambili nohashi kala unene shili kokule naantu, oshoka inashi igilila unene oku kala sha hedhela maantu. Ohashi vulu oku liwa onga onyama. Ohashi vulu oku landithwa po ongaa kiilongo yimwe, pamwe oshilongo opo shi mone mo iiyemo nosho tuu.

Pomahala omawanawa gaayenda oto adha po iipundi niitafula ya yalwa nawa, opo mpoka ndono hapu kaatumba aayenda mbono yeya pomahala mpono taya nu, no kulya ta yiinyanyudha no kupopya oonkundathana dhawo nookuume kawo.

Uuna aantu taya munu oondjuhwa ohaya ilikolelemo iiyemo oyindji , oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ogendji ngoka haga vulu okulandithwa kuyamwe. Ohaya landitha oondjuhwa dhomwenyo kwaayehe yahala okukatekula wo nokukanditha oshiyelelwa shoka kwaamboka yahala okukeyi lya nokuyi landithapo.

Omeya ogo omwenyo oha getu kwathele uuna tatu longekidha iikulya tatu yi yogo yayela nawa opo yikale yina uundjolowele. Omeya ogo woo tatunu, omeya ogo woo tatulongitha okwiiyoga komalutu, okuyoga oonguwo dhetu dhi kale dhayela tse tukale tuna omalutu gena uundjolowele.

Aanangeshefa yokumuna oondjuhwa otaya ilikolele iiyemo oyindji, oshoka otaya landitha omayi ngoka taga valwa koondjuhwa, taya landitha wo uuyuhwena mboka tawu tendulwa, yamwe taa vulu wo okulanditha oondjuhwa othika, yo yamwe taa landitha wo onyama yondjuhwa koositola oonene ndhoka hadhi landitha oonyama.

Uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenga nawa pevi, aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo nuuna ya mana okupulula taya kunu iilya yawo noshowo iilikolomwa yimwe. Iilya mbyoka uuna yaka mana okutewa ohayi yungulwa kumbakumbaku, ano mbakumbaku oye ena oshilonga notaga dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaanafaalama oyendji.

Uuna oshiyenga shaNangombe she ga dhenga pevi, aantu ohaya pulula omapya gawo taya longitha omambakumbaku, nokonima yokukuna nokuhelela, ohaya teya wo iilya yawo mbyoka. Taya longitha natango omambakumbaku okuyungula iilya mbyoka opo nduno taye yi kutha ye ke yi siikiilile moompungulilo dhawo moka tayi kala.

Omahala gokwinyanyudha opo mpoka to adha uupundi nuutafula aantu ohaya gongala ne mpono nokume kawo taya nu, taya li, notaya nyapula ombili yo oya tulako omahokololo omawanawa yeli nokuume kayo mboka yeya hula nale.

Otatupopi shinime sha Wakemba onkoshi yoyene ,Onime. Ngele otatu popi onime yoyen ihayi Kala nande yili popepi naantu oyili ngaa komahala hono . Oyendji oha yayi nee komahala gono ta ye keyitalelapo no taye kedhitala. Yo yene oya nika oshiponga kayihole unene oku hedhwa popepi yo kayihole unene okukala tayi hindwa.

Oohi odho eliko lyoshilongo. Aantu ohaya vulu okulanditha oohi kiilongo yimwe nande pomahala gamwe gi ilile. Oohi ohadhi vulu wo okuliwa onga onyama ndjoka ya talika ko kutya oyi na uundjolowele nohayi eta uukolele molutu lomuntu.

Aawambo otaa longitha omwiidhi okukumba oondunda ndhoka dhomalukalwa gawo. Taya longitha wo iithini okukolonga oondjugo, nosho wo e taa kala nomagumbo gawo ge na iitopolwa ya simana ngaashi oshinyanga shaMutyakemo, ondjugo yokulala, oshinyanga shondjugo, oondunda dhokupungula nosho wo unene omalugo mpoka tapu longekidhilwa iikulya yawo.

Oohi odho dhimwe dheliko lyoshilongo. Ohadhi vulu oku liwa ongaa onyama. Aantu oyendji ohayedhi kwata wo nokudhi landitha opo ya mone mo iiyemo mbyoka hayavulu wo okwiikwathela nayo nokulanda wo oompumbwe dhawo dhimwe dha gwedhwa po.

Momakuti gomoshilongo nomutuuni ota mu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji. Moka mwa kwatelwa oonduli yokananathigo. Onduli yoye ne oshinamwenyo oshinambili. Oshimwe shomiinamwenyo mbyoka tayi nana aatalelipo opo yeye yeyi talelepo miilongo yetu oshoka pamwe kiilongo yawo ihayi monikako.

Oondolopa odhindji dhoka dha huma komeho otwa adha mo omahala omawanawa goku inyanyudhila. Omahala gena omiiti dha andjuka nawa. Dha hapa. Uupundi uuwanawa nuutafula mpoka aantu haya vulu oku kuutumba nookume kayo taanu nokulya uukulya wayo.

Oonkwandambi otadhi tule onyama. Ohadhi tupe wo omahini. Tadhi tupe wo uuhoho. Mboka hatu longitha oku kuna momapya getu, opo tu meneke iimeno. Odho wo tatu vulu okudhi landitha po etatu monomo iiyemo yayoloka.

Ominino dhoshinanena dhokutekela iimeno dhopevi odhi na oshilonga dho odha simana , oshoka otadhi kwathele opo iimeno ayihe yi kale ya mona omeya yo oya hapa nawa. Uuna twa tameke okutekela nomayemele, nena itatu ka mana mbala, otashi vulika tu thige ko iimeno yimwe inaayi tekelwa kehe esiku.

Uuna shiyenga shaNangombe ega dhenga nawa pevi, aanafaalama ohaya kutha omambakumbaku ndele ta ya pulula omapya gawo. Ta ya kunumo nduno oombuto dhomaludhi ogendji moka mwa kwatelwa wo iilya. Uuna eteyo liilya lyapwa, ohaya kutha omambakumbaku nokuyungula iilya mbyoka opo ya vule okuyisikilila moompungulilo dhawo.

Oonete dhoku kwata oohi. Odho ndhoka hadhi ndulukwapo kaantu yoyene nomake gawo. Uuna ya ninga oonete ndhono taye dhi tula nee momadhiya etaya yulu oohi dhawo. Oohi otadhi longilwa onga onyama okulya. Taya vulu oku dhi landitha po yo yiimonene iiyemo.

Shiyenga shaNangombe ngele yega dhenge pevi nawa, Aawambo oya hala nduno okudhenga omatemo mepya, taya tulamo nduno embakumbaku ndjoka tali tatula mo oowili dhoka, aawambo etaya kunu. Mbakumbaku oye ngaa natango ngele ya mana okuteya, iilya taya tula polupale, mbakumbaku oye ngaa natango ta pumbwa okunyanyula iilya mbyoka, opo ya vule okuyi siikilila.

Momilonga dho muuyuni muno ohamu adhika iinamwenyo oyindji, yimwe yo muyo oombyoka iiyengele nosho tuu. Otu namo ongandu, ongandu yoyene oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga lela, uunene nge ta shiya kaantu. Aluhe aantu otaya kunkililwa ya kale kokule nongandu. Oshoka ohayi monitha aantu oshiponga lela.

Kenongelo, aalongwa otaya zi ko nuunongo. Aanona taya nongekwa kaanongeki mboka ya pyokoka taye ya tulile mo uunongo, taye ya longo eputuko, oondunge noshowo omikalo dhoku kala pokati kaantu. Noyendji ohaya zi po taya ka kutha omayithano gawo omawanawa.

Oonete dhoka dhoku yuula oohi odho dhoka dha ndulukwapo kaantu yoyene. Tayedhi tendeke nduno momeya mono opo nduno oohi tadhi yimo, tayedhi longitha onga onyama yoohi dhono nayamwe tayedhi landitha po woo kaantu yokomahala giili nogiili opo yiimonenemo iiyemo yo ya lande ishewe iipumbiwa yimwe.

Oohi osho shimwe shomoonzo dhomaliko goshilongo ano ndhono hatu vulu oku longitha ongele okulya iikulya nande omweelelo, dho odho wo hatu vulu okulongitha natango tatu landitha tse tu mone iiyemo yimwe ya gwedhwa po. Oohi natango otadhi nana aatalelipo ta ye ya ngaa moshilongo shetu ya tale omaludhi nomaludhi goohi ngono tu na moshilongo shetu.

Omino dhoku tekela iimeno ndhono dho shinanena dhili ngashingeyi ohadhi kwathele opo iimeno ayihe yikale yamona omeya gagwana. Ohaya kwathele woo okubkwatelapo ethimbo oshoka ngele omuntu ta tekele nomayemele koonyala ,nena okuna iimeno yimwe tayi vulu yikakale inayi mona omeya ga gwana. Ano odha simana oshoka otadhi kwathele iimeno yimone omeya.

Oondjuhwa odho eliko lyaanafaalama oyendji. Mboka taya muna oondjuhwa ohaya i monene mo iiyemo oyindji moku landitha omayi goondjuhwa noshowo uuyuhwena mboka taya landitha kaanangeshefa mboka opo taya toto oongeshefa dhoondjuhwa dhawo. Taya landitha wo onyama unene koongeshefa dhimwe ndhoka hadhi landitha onyama.

Iiyamakuti yo yene oyo oonzo nenge eliko lyoshilongo shetu. Ohayi tu etele iiyemo moshilongo uuna ngele tolandithapo yimwe mbyoka kiilongo mbi yeyi pumbwa nena eliko lyoshilongo ota liyi pombanda. Yo yene iiyamakuti ohayi kala kokule naantu no hayi kala metonatelwahala lyayo moka itayi piyaganekwa nande okoo kandjamupombo.

Oohi odho oonzo dhoshilongo shetu, odho wo oshikulya shoka sha talika ko onga shi na lela uundjolowele sho osha yela sho kashi na esiku shi ku etele nande okauvu kasha. Oohi ohatu dhi landitha wo komahala ga yooloka nokiilongo ya yooloka opo tu vule tu mone mo iisompo tse tu ikwathele wo nashimwe shilipo ishewe.

Oohi odho oonzo ndhoka dhoshilongo ano hatu pewa keshito. Ngaashi ngaa ngele Nashenga shaNangombe yega dhenge nawa pevi omakandangala gombandje ohaga thikama etaga ningi oonete . Ohaga kakwata oohi ndhono hadhi kwathele onga iikulya , dhimwe taga landitha wo gamonemo iiyemo noshotuu.

Miitopolwa yokowambo otunako omithima, dhono hadhikala odho ompungulilo dhomeya unene kaawambo. Pethimbo ndono aamati ohaahupu omithima dhono tadhidhidhile omeya, nokonima nee, aantu tayeya ne yateke omeya ngono tayegalongitha okunwa, unene nokunwetha iimuna, nosho ngeyi iilongithomwa ayihe yomegumbo atuvulu okulongitha omeya ngono mukeshe shimwe tatulongitha moompumbwe dhetu dhesikukehe. Ongele okuteleka iikulya, nokwiiyoga, nosho tuu.

Oonkwandambi odho omutse gwaanafalama oyendji, ohadhi ya kwathele oku mona mo omohini ngoka taya vulu okulya naakwanezimo yawo, oshowo okulanditha. Taya mono mo wo onyama ndjono hayi vulu oku landithwa wo, noonkwandambi ohadhi vulu wo oku landithwa kaantu yamwe yi ililepo, aanafalama etaya mono mo iiyemo.

Oonewewe oyo eliko lyaanafalama oyendji. Ohaya landitha po oonewewe ya wo kaanafalama ooyakwawo mboka taya kamuna, taye yi landitha po wo onga onyama koongeshefa ndhoka hadhi landitha onyama, yo taya monomo nduno iiyemo oyindji.

Oondjuhwa dhodhene odho iinamwenyo iitekulwa yomegumbo. Ohayi tu kwathele oku tu pa omayi , tayi tu kwathele wo onyama. Ondjuhwa yoyene ohayi vala omayi natango e ta yi tendula uuyuhwa owundjiwundji uuyuhwena wawo mboka hawu tu kwathele natango oku wu muna tse tu ka kale natango ta tu likola oondjuhwa odhindjidhindji.

Moshilongo shetu ohamu ya aatalelipo oyendji yomaludhi nomaludhi, mboka haye ya unene ta yeya ya talelepo momahala gomatalelipo ngaashi momatosha nosho tuu. Aatalelipo mbono ohaya longitha nee ohauto dhono dha nuninwa po aatalelipo. Taya ende nduno momatosha mono taya tala omaludhi giinamwenyo ngono geli moshilongo shetu. Oondjamba, oonkoshi, nosho tuu.

Uunamapya owa simana. Pethimbo lyokuhelela, Aawambo oyendji oye li mepya ya langeka ombunda taya helele iilikolomwa yawo, yi koke opo ya vule ye yi kuthe momwiidhi nomiigwanga opo yi tule ko nawa, opo aantu ye yi teye opo ya lye nawa.

Uunafaalama owa talikako onga oshinima shoka shina oshilonga oshoka uuna aanafaalama yamona eteyo ewanawa ohayape noku palutha omazimo gawo . Aanafaalama otaya vulu okulanditha iikunomwa yawo mbyoka yo yi imonenemo iiyemo ya lande oompumbwe dhawo.

Otu na omambakumbaku gomaludhi ogendji. Gamwe ogo ngono haga kulula ongwena, gamwe ogo ngono haga pulula momapya getu nokuyungula, gamwe ogo ngaa nono gokufula omalambo ngono haga yi omeya nokukutha mo evi lyokutunga. Ano omambakumbaku agehe gomaludhi gi ili nogi ili oga simana otage tu kwathele moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku.

Okahala okawanawa kiikulya, okahotela. Aantu taya longekidha iikulya yomaludhi ga yooloka. Okahala komayinyanyudho, opu na nesiga lyokuyothela onyama. Pwa tegelelwa aantu ngiika taye ya ye ye pehala lyomayinyanyudho.

Otatu popi kahenge , ondjamba. Ethimbo ndyoka lomukithi gwo korona , aantu okwali taya longitha epumba lyo ndjamba opo yavule okwiitsimina opo yiikelele okukwatwa komukithi ngoka. Ashike oyali nduno oyendji yeeluka.

Omeya ogo onzo neliko lyoshilongo. Momeya otamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oohi, oongandu nosho tuu mbyoka hayi vulu oku kwatwamo yi landithwepo kiilongo yimwe yi ili, tayi vulu natango oku nana aatalelipo mboka taye ya yeyi tale ethimbo yili momeya gawo moka tayi mbwindi yo tayi eta eliko lyoshilongo pombanda.

Pethimbo shiyanga shaNangombe e ga dhenga nawa pevi, aanafaalama ohaa pulula omapya gawo nomambakumbaku. Ngele ya mana okupulula taya kunu iilikolomwa yawo mwa kwatelwa iilya nuuna ya ka mana okuteya ohaya longitha omambakumbaku okuyungula iilya yawo mbyoka, opo ya wape okuyi siikilila.

Momakuti goshilongo mu na iiyamakuti yomaludhi ogendji ongele Oosino, Oomenye, Ooholongo, Oonduli nosho tuu. Oyo woo mbyoka ha yinana aatalelipo yeye moshilongo uuna aatalelipo ta yeya moshilongo oha yakala yena ohokwe yoku yitseya no kuyimona.

Momakuti nomoofuka omu na uunamwenyo womaludhi ga yooloka moka mwa kwatelwa oondjima. Oondjima dhodhene hadho naanaa dha nika oshiponga. Iinamwenyo lela yi hole aantu, omolwashoka owala ihayi kala unene popepi naantu. Ohayi kala kokule naantu, ihe nayo eliko lyoshilongo shetu.

Oonzi dhodhene osho oshinamwenyo shoka aanafalama oyendji ye hole okumuna. Ohaye dhi landitha po kaanafalama ooyakwawo onga dhomwenyo ya kamune wo. Taye dhi landitha po wo onga onyama nenge taye dhi landithapo nenge taya li yoyene. Olufufu loonzi ohalu kwathele wo natango oku ka longithwa, okunduluka po oombindja dhuutalala nomakumbatha nosho tuu.

Aawambo oyeli yi itayela kutya megumbo omuna okukala muna ondjuhwa ye kondombolo oshoka anuwa otayi ya pendula . Shampa ngaa eluwa tali tende yo ondjuhwa otayi igi yo aawambo oye wete nale kutya okwasha otuna okuka tula etemo komupini. Ekondombolo olyo ngaa natango tali taandelitha oondjuhwa megumbo.

Otu na mo iiyamakuti yomaludhi ogendji moshilongo mbyoka hayi nana aatalelipo. Iiyamakuti ohatu yi landitha kiilongo yi ili noyi ili opotu mone iiyemo yihumithe eliko lyoshilongo pombanda, ano iiyamakuti ohayi kala mehala lyawo lyesilo shimpiyu mono iha muyi unene mboka inaya uthilwamo uuthemba okuya mo nohayi kala tayi tonatelwa kaatonateli mboka yeyi dheulilwa.

Oonkambe odhatalikako onga iiyenditho muuyuni wookuku, ohaya kayile uuna taya yi pomahala giili no giili. Oyakala wo taya longitha omushila gonkambe ngoka hagu tatwa nawa eta gundulukwapo taguningi nduno omushila gokutantitha oohango uuna aakuluntu taya fukaleke.

Otatu popi katali. Katali yemwene otwe mu talako onga omugameni gwomaliko getu. Oye ha tonatele uuna tu li moomposi twa kotha, oye ota yala omainyengo agehee ngoka ta ge tu kundukidha uuna twa kotha, naangoka ge li mondjila, uuna twa he po pomahala getu oye ha keelele po.

Otatu popi kahenge ondjamba mupawulashihwa osho oshinamwenyo shoka oshinankondo hashidhikula mo omiti ashika oshinambili, ashike shoshene kashi hole naana okupiyaganekwa shaashi ngele oweshi piyaganeke nenge weshihindii otashivulika shiku tanawukilepo sho shiku monithe oshiponga.

Oondjuhwa odha simana unene oshoka ohadhi tu etele omayi, oondjuhwa ohadhi tu etelewo onyama. Oku muna oondjuhwa ko kwene okwa simana oshoka ohadhi tana nomuntu ota vulu okudhi landithapo opo amone iiyemo.

Oshitunda nohedhi, oshilongo nomukalo gwasho. Otatu popi iizalomwa yOshiwambo. Aawambo yaakulukadhi ohaya zala oondhelela dhawo, naasamane ye li moohema dhawo dhoosheshele. Unene poohango nenge piituthi yOshiwambo ngaashi olufuko nosho tuu, aantu oha ya yi ye li miizalomwa yOshiwambo.

Okumuna oondjuhwa okwa talika ko ngaa oongeshefa ndjoka yi na oshilonga, nohayi eta iiyemo mbala. Oshoka uuna oondjuhwa dha tendula uuyuhwena owundji, ohaya vulu oku wu landitha po kwaamboka ya hala okumuna. Oondjuhwa tadhi landithwa po wo onga onyama koongeshefa, oshowo komahala gi ili nogi ili.

Sho uuyuni tawu putuka nehumokomeho tali ya, okwa ndulukwa omagumbo ngoka gopashinanena. Ngono ge na omahala omawanawa, ehala lyokuthikila, ehala lyokutelekela noondunda wo dhokulala dhi na oosikopa oombwanawa, iipundi noshowo omasipili goshinanena omawanawa.

Oonete dhokuyula oohi otadhi longithwa kaantu. Aantu taya yulu nduno oohi ndhoka, taye ke dhi lya onga omweelelo nayamwe nokuli ohaye dhi landitha po kaantu nenge komahala gi ili nogi ili yo ya mone mo nduno iiyemo mbyono haya longitha okulanda iipumbiwa yawo yimwe.

Uuna Shiyenga shanangombe yegadhenga nawa pevi oyendji ohaya ningi iikunino yawo moka mwakwatelwa yimwe yomatama. Omatama ohaga vulu okutulwa monyama. Yamwe ohaye gali omayihu oshoka anuwa ogena uundjolowele yoyamwe ohaya vulu woo natango uuna yega longa ogendji etaya landitha etaya imonene mo iiyemo.

Ota pu monika egumbo lili kohi yomuti. Egumbo lya tungwa nawa lya tungilwa kondundu notali monika nawa. Tapu monika wo omuti guli po omukuku gwa kukuta. Ano egumbo lyopashinanena lela lyo opala.

Otu na omagumbo goshinanena gomaludhi ogendji. Tu na ngoka ga tungila nawanawa, ga tungwa nawa ge na omahala gomathikilo ngono tatu ti oseti, oondunda dhokulala, omahala gokutelekela ano omalugo gokutelekela goshinanena nosho wo omahala gokudhana nogokwiinyanyudha haga adhika kondje yegumbo.

Iitukutuku nenge tutye oohauto oyo yimwe mbyoka yi na oshilonga moonkalamweyo dhetu, ohayi tu kwathele oku enda ngele ta tu yi oombinga noombinga. Oku ka talelapo ooyakwetu mboka ye li kokule, oku tu fala kiipangelo uuna nga omukuluntu ke uvite nawa, ota londo po ngaa moshitukutuku shoka.

Otatu popi onkoshi Kafute kaNelyanga, mwene gokuti. Ihayi li omwiidhi, nande nayi kale ya kulupa oyina owala oku kala tayi li onyama. Osho oshinamwenyo shoka oshinankondo ano kashi hole nana oku kala tashi hindwa, oshoka oya nika oshiponga.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu oonyanga, onyanga ohayi li wa monyama tayi telekelwa monyama ndele ezimba tali kutokola omayulu, onyanga ohayi vulu wo oku inyukuminwa nomeya uuna omuntu e na eshikisha ta tula onyanga momeya omapyu nde tiinyukumine mo.

Oohi dhodhene odha simana, oshoka odho dhimwe dhoomikulya mbyoka yina uundjolowele. Oha dhivulu oku liwa ongaa onyama, oha dhivulu wo okulandithwa komahala giili nogiili, opo nduno mpoka aantu taamono iiyemo, yo yavule okwiikwathela noompumbwe dhimwe dha gwedhwapo.

Okumuna oondjuhwa kokwene oyo ongeshefa ndjoka hayi endelele nohayi tana unene. Aanangeshefa oyendji ohaya landitha omayi, taya ka landitha wo oondjuhwa dhomwenyo oshowo onyama taya fala kaanengeshefa ooyakwawo aashona naanene, opo wo yi ilikolele mo iiyemo yawo yi li pombanda.

Otatu popi Kahenge, ondjamba Mupaula shihwa osho oshinamwenyo shoka oshi na nkondonkondo, tashi dhikula mo omiti, tadhi shi tenteke mpee. Ashike shoshene oshinambili, nuuna nduno weshi hindi ohashi vulika ngaa muki itaalela thane nasho ne mwaa ka uvathane.

MoNamibia otuna mo omuhoko goludhi lwanalutenzi ngono tagu adhika ngo unene momapipi goshilongo shaNamibia mono. Ohatu gu ithana ta tu ti oludhi lwakakala nenge oshitya oshiwinayi ta tu longitha, ashike ogo gumwe gomihoko dhi li moNamibia dhoka dha kala mo nale nuuyuni wookuku nomuuyuni wo paife ngino omo gu li notagu yi komeho.

Otu na oonkwandambi ndhoka hadhi tu pe omahini. Oonkwandambi ohadhi tu pe wo onyama. Onkwandambi oyo ngaa tayi dhana onkandangala megondo lyomukadhona, oshoka muuyuni wopaife ngele ku na onkwandambi itashi vulika omukadhona wu mu kuthe ko kaandjawo inoo mu gonda onkwandambi ndjoka tayi pulwa kaakwawo.

Uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenga nawa pevi aantu oyendji ohaya kwata oohi. Oohi ohadhi liwa onga osheelelwa. Uuna yamwe taya odhindji natango, yo taya landitha wo kaantu yamwe yiili noyili, yo taya monomo iiyemo yiikwathe moompumbwe dhawo.

Uuna shiyenga shanangombe engadhenga nawa pevi, aawambo ohalongo iilya yawo takunu, tahelele, etamana okuteya una yamana okuteya tasikilile nduno, ohayifalwa miigadhi mbyoka yakolongwa nawa etayihotwa nduno komilungu ko takutulwa okahala kasikilako.

Aanafalama oyendji Ohakunu iimeno yomaludhi ongendji poka mwakwatelwa wo omatama, omatama ohangaliwa hangatelekelwa monyama, oyendji oyehole okungalya omayihu oshoka anuwa ongena ukolele nohanga ngandja ukolele kolutu, noyendji ohangalongo opo yavule okungalanditha yamonemo iiyemo.

Onkanga oshinamwenyo shoka sholudhi lwiikwandhila, ano ohayi vulu okuvala omayi ogendji. Omayi otaga vulu okuliwa kaantu nenge taga tendulwa e taga ningi uunkanga owindji. Oyi na wo onyama ndjoka aantu taya vulu oku yi lya.

OOnkwandambi odhina oshilonga mutse. Ookwandambi ohadhi tupe omahini. Ohadhi tukwathele woo onyama. Ohatu vulu okulanditha po oonkwandambi dhetu komahala gi ili no gi ili. Ookwandambi dho dhene oshilonga mutse.

Oondjuhwa odho iitekulwa mbyoka hayi zi onyama osho wo omayi. Oondjuhwa ohadhi munwa nokutanekwa dhi wape okuza omayi ogendji, dhi tane dhi vule okulandithwa po dhi ete iiyemo aantu ya vule okwiikwathela noompumbwe dhimwe dhagwedhwa po.

Otu na omahala ogendji gomavululukilo nomayinyanyudho ga yooloka. Omahala ngoka ohaga kala unene ge li mesiloshimpwiyu ewanawa, ge li unene kohi yomiti. Ohapu adhika uupundi womaludhi nomaludhi mpoka oyendji haya kuutumba po pamwe nookuuume kawo nenge pamwe ya vululukilwe po.

Uuna Shiyenga shaNangombe ega dhenga nawa pevi, aanafaalama oyendji ohaya tameke okupulula omapya gawo opo yakune mo iimeno yomaludhi nomaludhi . Iimeno mbyono ohayi koko, yoya likole ko iilikolomwa mbyoka. Iilikolomwa mbyoka ohayi ya kwathele okulya. Otayeyi kwathele wo ngele yeyi teya oyindji, yimwe taya landitha.

Otatu popi onkoshi, Shinime shaWakemba onkoshi oyo oshinamwenyo shoka shomokuti ihaashi li omwiidhi, ohashi li ashike onyama yo yene onambili na kayi hole uunene oku hindwahindwa.

Onyama yondjuhwa yoyene oyo ondja ndyoka tayi tokola elaka aawambo oyendji oyeyi simaneka oshoka ohayi vulu oku telekelwa aayenda mboka yendamo momagumbo tata lelepo ndele oshili oto tokoka elaka.

Oohi odho onzo ndjoka hayi longithwa unene ngele tashiya pamwe omomweelelo gwetu nenge pamwe aantu taya kalanditha yamonemo iiyemo, ano olundji ohayi tukwathele unene mokwiikwathela noshowo ngele tashiya piikulya.

Ongolo yoyene oyo oshiyamakuti shoka oshinambili. Ohashi adhika unene komahala ngaashi ngono ga longekidhwa gEtosha nosho tuu. Ohashi nana wo aatalalelipo taya zi kiilongo yimwe yi ili. Oshilongo ohashi vulu wo okulongekidha oongolo ndhoka dhi landithwe po opo shi likolemo eliko nenge iiyemo yili pombanda yi kwathele wo aantu moshigwana.

Ookwandambi odho ookatokote kaanafalama, aanafalama oyena ookwandambi dhawo ndhoka hadhi yape omahini nokudhilandithapo othika kaanafalama yamwe, nayamwe ohaalanditha koositola dhokulanditha oonyama yo ta yiimonenemo iiyemo .

Momakuti mono, ha aantu ayehe ha ya vulu oku endamo, ya mwe oya tilamo shaashi omuthitu, onkene oto adhamo ngaa uundjila uushona shona mbono ha wu endwa kaayenda mpadhi nenge pamwe wa totwapo kiinamwenyo ngaashi unene momithitu oha mu adhika iinamwenyo mbyoka kaaayihole popepi naantu, ano iinamwenyo mbi yomokuti yo ko kule oyo to adha momithutu moka, no miti dhomaludhi nomaludhi dha mena nawa.

Uunafaalama ngaashi mbu woku kuna iimeno owa simana unene oshoka ngele iikunomwa mbyono ya kunwa oya koko, ohashi vulika yi tuleko iiyimati tayi vulu oku liwa. Na yamwe ta ya landitha wo natango komahala gi ili nogi ili, taya mono mo iiyemo oyindji.

Aanafalama oyendji oya simaneka oonkwandambi, oshoka otadhi ya kwathele onga monyama nenge oku mona omahini. Aanafalama ota vulu wo oku landitha po oonkwandambi dhoka opo yi imonene mo iiyemo yoya longe natango iinakugwanithwa yimwe yili po.

Nashiyenga shaNangombe ngele yega dhenge pevi ohayi tupe omeya iishana yuudha omeya, omadhiya, oondama nosho tuu. Omeya gowene ogo omwenyo go ogo onzo onkene ngele katuna omeya ita tuyi komeho ohatu teleke ngiini kaatuna omeya omeya ogo hatu lingitha okuteleka, okuyoga iizalomwa yetu, okwiiyoga komalutu ngaashi nee okunwa kokwene.

Otuna oonkwandambi ano oongombe dhoka hadhi tupe omahini ,hadhi tupe wo onyama noshowo yamwe po ohaye dhi landitha opo ya mone iiyemo yo ya vule okufutila aanona oosikola noshowo okulanda iipumbiwa yomaomagumbo dho odho wo dha simana ngele tashi ya poohango ,uuna omumati taka tala ko omukadhona kaandjawo okuna okukala a fala ko iigonda yongombe.

Shitunda nohedhi oshilongo nomukalo gwasho. Aawambo oyena iizalomwa yawo mbyoka yoshiwambo hayi ithanwa odhelela, hayi fumikwa nduno nefumika ndele tayi tiligana yapya nawa, tayi nana omeho gaatali, yimwe oombyono haya kala nayo uuna tayadhana uudhano wopamuthigululwakalo nenge taya yi kiituthi yawo yopamuthigululwakalo.

Otatu popi omulilo, ondalu yaNElyanga, hayi temenwa mboka ya ninga omathimbo inaya enda kOwambo. Ohaku ti wa ngaa naaye kOwambo ya ka temenwe omulilo. Pomulilo ohatu huhulukwa po pethimbo lyuutalala. Ogo wo gatu kwathele okuteleka iipalutha yetu. Ohatu teleke pomulilo mpoka, tatu gongele iikuni, tatu ningi omulilo tatu tenteke po nduno ombiga moka tatu telekele mo iipalutha yetu.

Oohii odho eliko lyoshilongo, ohadhi tukwathele okulya onyama yoohii ndjoka ya talikako kutya oyina uundjolowele, oohii tadhilandithwa wo kaantu koombinga noombinga yo oya vule oku monamo iiyemo yawo yo oyilandele ipumbiwa yimwe yangwedhwapo.

Oondunda dhokulala odhoka dhapumbwa oku silwa oshipwiyu, ohamwadhika Oombete dhina omalapi gayela nawa tamwadhika wo iipundi, iitafula poka hawuvulu pukale pwatetekwa iikulya yomaludhi ongendji nenge uhalasa wikunwa ya yoloka.

Metosha omuna iinamwenyo yo maludhi ogendji mbyoka yina ombili nosho wo yimwe ngaa mbyoka ya nika oshiponga. Mu mbyoka iinambiliomwa kwatelwa Oonduli, Uumenye nosho wo Oongolo. Ongolo osho oshinamwenyo shoka shina olwaala lwapya nawa halu nana omeho gomutali. Ano omalwaala gasho ogatoka go omaluudhe geli mumwe haga nana omeho gaatalelipo.

Omeya ogo oonzo yoshilongo nenge tutye oonzo dhuuyuni, ano omeya ogo omwenyo. Ohatu ga longitha oku iyoga komalutu, no kuyoga iizalomwa, ta tu ga longitha woo oku longekidha iikulya yetu yina uundjolowele, oshoka iikulya ngele yayogwa, iha yi kala yina oombahiteli odhindji.

Uuna shihenga shaNangombe ega dhenga nawa pevi aawambo oyendji ohaapulula omapywa gawo taalongitha omambakumbaku. Nokonima yamana kupulula taakunu iilya yawo tayeyiteya. Ohaalongitha omambakumbaku ngoka opo yayungule iilya. Taasiikile nduno iilya yawo, ano omambakumbaku ngele katugana tashitweetele nee uudhigu mokulonga omapywa getu.

Oohi dho dhene odhatalikako onga onyama ndjoka yina uundjolowele yo itayiku etele nando uuvu washa, oohi ohadhi vulu okulandithwa kiilongo niilongo nenge kaantu yayooloka, opo aantu yi imonene iiyemo lyo eliko lyoshilongo taliyi pombanda.

Omambakumbaku ongena oshilonga oshinene monkalamwenyo dhanafalama, otanga pulula omapya nganafalama, nopethimbo aanafalama yamana okulonga omapya ngawo nde taya teyamo iilya, ohalongitha wo natango omambakumbaku ngoka opo gayungulepo iilya yawo mbyoka yo oya wape nawa okwisikilila mompungulilo dhawo.

Uuna Shìyenga Shanangombe yega dhenga nawa pevi aanafalama ohaya pulula omapya gawo taa longitha omambakumbaku uuna ya mana oku teya ta yeya keteyo unene ngele etoyo lyiilya ohaya longitha omambakumbaku okuyungula iilya opo ya vule okuyi pungula.

Oohi odho oonzo dhoshilongo naantu oyendji ohaya yulu oohi, opo ye dhi lye onga onyama, oshoka oya talika ko anuwa yi na uukolele nuundjolowele. Aantu yamwe ohaye dhi longitha wo okulanditha komahala gi ili nogi ili yo taya imonene ko wo iiyemo yo ya lande iipumbiwa yawo yimwe.

Uuhala woku inyanyudha owo mboka hawu kuutumbwa kaantu unene ngele ya hala okukala nookuume kawo uuna ya hala okukala pomahala galwe gi ilile kaa geshi unene megumbo. Taya kala ihe ya kuutumba mpoka yo taya iyothele oonyama dhawo yo taya inyanyudha nduno. Ogena nduno okukala taga silwa oshimpwiyu, oshoka ngele inatu ga sila oshimpwiyu otaga hanauka po thiluthilu yo aantu taya kala yaa na mpoka taya yi momuzile.

Oonkwandambi ohadhi tu pe omahini tulye tse yene nosho tuu goku landitha opo tu monemo iiyemo. Ohadhi tu pe uuhoho mbono hatuu menekitha nawo iimeno momapya. Ohadhi tu pe woo onyama ndjoka hatu vulu okulya nosho woo okulanditha kaantu yeli kokule kiilongo ya yoolokathana opo tu vule tu imonene iiyemo.

Pethimbo lya Shiyenga sha Nangombe ye ga dhenga nawa pevi, aantu ohaa kwata oohi ndhoka hadhi liwa onga omweelelo nopo nee yamwe ohaa vulu okudhi landitha kaantu nenge komahala gi ili nogi ili yo tayi imonene mo nduno iiyemo ya lande ishewe iipumbiwa yawo yimwe.

Iitukutuku oyo iiyenditho mbyono hayi tu kwathele uunene ngele tayi tu fala komahala ga yooloka gi ili nogi ili go mayinyanyudho nenge pomaudhigu. Ano ngele tuna omaudhigu otuna oku kala tatu longitha iitukutuku oku talelapo ookume kiinano niinano tatu ende miitukutuku mbyoka.

Uuna shiyenga shanangombe ega dhenga nawa pevi aanafalama ohaya pulula omapya gawo. Uuna ya mana okukuna ohaya yayi meteyo, taya longitha omambakumbaku ga yungulepo iilya yawo mbyoka.

Kahenge, ondjambamupawula shili osho oshinamwenyo shoka shomokuti, osho oshinamwenyo shina ombili ihashi shindi unene, ashike ngele oweshi hindi ndele toshi dhanenene, amu imono nasho. Ohashi tupe ombelela, tashi tupe wo ethudhi lyondjamba hali tsinine momashikisha moka, unene kwaali pethimbo lyoCorona, olyali katokote, ali dhenge oCorona ndjoka.

Onduli oyo oshinanwenyo oshinambili atu popi onduli yokananathingo ihayi hedha nana paantu oshoka kayishi oshinanwenyo shopokati kaantu. Ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo yilwe yiye yeyi tseye uuna shi li mondjedhililo yasho moka yili metosha.

Uunamapya owo katokote . Uuna twakuna iilikolomwa yetu mbyoka twi itulamo muunamapya ohayi tukwathele tu monemo iipalutha tayi tukwathele woo tulande iilikolomwa yetu mbyoka twamonamo tatu imonenemo woo iisimpo mbyoka tuna okulongitha moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku.

Oonete dhokukwatitha oohi oondhoka hadhi ndulukwa po kaantu yoyene noonyala dhawo taye dhilongitha nduno yatula mo omeya ya tega nenge yategeka oohi dhawo ndhono. Taya kwatamo ano oohi dhawo ndhono taya kalya onga iikulya oshowo omweelelo nosho wo ano taye dhilanditha wo yamone mo onga iiyemo, pamwe ya futile aanona yawo osikola opo manga oompumbwe ishewe dhimwe mpaka naampeyaka.

Omeya ogo onzo onene muunshitwe, ongele katugana nokombanda yevi itatu kalako nande otatu hupu. Ota getukwathele okwiiyoga komalutu, okunwa, nosho wo okuyoga oonguwo dhetu niinima yetu ayihe. Omeya ohagetu kwathele wo okulongekidha iikulya yetu.

Oohi odho oshinima shomeliko lyoshilongo ohadhi vulu okulandithwapo kiilongo yimwe, sho oshilongo tashi imonene mo iiyemo yopombanda. Oohi tadhi vulu wo okuliwa oshoka odha talikako dhomombelela ndjoka yina uundjolowele no itayi ku etele nande uupyakadhi washa.

Momakuti goshilongo otamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji moka mwakwatelwa onduli yokananathingo. Onduli oshinanwenyo oshinambili oshoka ihashi piyaganeke aantu oshinambili lela.

Sho uuyuni tawu humu komeho aantu oya tameke okutunga nduno oondoolopa dhoshinanena. Moka mu na omagumbo omawanawa goshinanena nomatungo goshinanena onga goosikola, ongele pamwe oositola nenge pamwe omahala gokukuutumbila, omahala gomayinyanyudho ge li pamuthika goshinanena.

Omeya oga simana, oshoka otatu yogo iikulya yetu yi kale yi na uundjolowele yaa na oombakiteli, tatu yi yogitha nomeya. Omeya ogo wo tatu nu. Omeya tatu gi iyogitha wo komalutu getu, tatu yogo wo iikutu yetu nomalukalwa getu, opo ga kale ge na uundjolowele.